ha ogiyaara haa simmidi yiidi diya cora asay aybaa oottii? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Wolayitta sooddo yuunburshshiya dirssa giddon de"iya keettaa qaalamee darosay zo"uwaa tiyettis. Zo"o mera qalamiyaara boottaara gatti tiyoodee haahuwan xeelliyoodee keehin lo"ees.

Taani ha timirtte keettan timirtte xallaa xeellada katamaa kiyennan aggoosappe daro gam"iis. Shin mata wode ta laggiyara kiyode katamay dummatidaagee xeella xeella gees.

Taani zilayitti Harare giyo sohuwa biidaashin he heeran Erta Ale giyo sohuwan biittaappe tamay xuuqqiin keehippe dagammaas. Hegaappe simmada naa'antto ha sohuwa yiikke gaada cashaas.

Oyddu boottanne bulla doessati giyaa bayizzanawu bosan maataa miiddinne beettoosona. Dirssay so medoosatuppe issuwa gidishin dorssaappe beettiya kattay ashuwaa geetettes

Taani issi issi wode ay katama biikkonne he kataman lo'iya wogga hoteeliya gelennan mule aggikke. Ubba hayle hoteeliya geliyogaa keehi dosays.

Issi aaho goshsha gadee de'iyaagan issi goshshanchchay goyyidi demmido murutatuppe issuwa gidida gisttiya cora asati shiiqidi xeelloosona. Ha murutaa wottido qanccayikka ayiba lo'i!

Issi issi biittay dumma dumma gaasuwan ba biittaa morkkiya teqqanawu wotaadaraa tamaarissidi kessees. Taani wotaadara giyo sunttaa demmikko ta shemppiyo ekkada woxxa xayaaggays.

Yelaga naati daro wode shemppi ekkenawu lo'o carkkoynne qassi oydee diyosaa demmikko he heeran allaxxiyoogaa dosoosona. Ubba kuwan uttidi shemppiyoga dosoosona gooppa.

Dumma dumma bolla tiyettanawu maaddiyaabati industture medhdhi medhdhidi giya gelissidi de'ees. Baggay katta ayfiyappe giigishin baggay miitta bonccuwaa caddidid gigisiyoga.

Attuma naatu caammay hagiddon giyaa gelidaagaa tankka shammana gaada giyaa baada he caammaa be'iyoo wodiyan tana ayba iitis giidetii .

Cora yelaga asay issisan uttidi matoyiya ushsha uyiidi de'ees. Etappe ha baggaara keehin lo''iyaa ciishshaykka de'ees. Hageettu utettay duriyonne matottiyo keettaa malattees.

Asi de'enna heeran daro worayinne dere de'iyo sohuwan duge simmidi goggiya soossoy diyage haahuwan xeelliyoode bootta muqaqe gidaagee ayiba lo'i!

Ba ayfiyaan karetta manatsiriyaa wottida issi bitanee ba qooriyaan dungguzaa xaaxidi bana oychchido oyshshaasi zaaruwaa qassi giidi zaaridi de'iyaagee beettees!

Aaway, aayyiyaa, bayiranne kaalo na''ayi muleera oyiddaa gididi issi mala maayyiwaa maayyidi eqqidaageti ayiba lo''iyoonaa! He pala bollan qassi ubbayikka arssa.

Bantta doonan pulaaliyaa diittanne dumma dumma yettaa shonggaa loyttiyaa buqurata oyqqida asati miyiyaan de'iyaa kambbaara issippe gattidi punniyoo wode asay durees!

shuchcha keettay diyaagee ayba lo'ii! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka hagan diyaageeti eta matan beettoosona.

lo'iyaa na'ee matan qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. haattaykka beetees.

Issi kaamiyaa barkka ba giddon asaa caana wottada haa simmada yaydda de'iyaara beettawus. qassi aaho kaamiyaa ogiyaara yiyaara merankka bootta.

Nu heeran de'iyaa issi koskkiyan kase kase keehi cora zal''e miishshay geles. Ha'i he koskkiyan kaseegaadan darobaa eheenaagee ayba iitii?

Macca asaynne attuma asay issisan uttidi punidi maxidi deosona. Attuma asay katta ayfiyappe aybako maxi maxi qoridi issi keetta penggiyan uttidosna.

Macca naatugee toochchi achcho mentershshaa tiyiyoogee laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti de'oosona.

Issi daro xekkaara de'iyaa keettaappe ha bagga dirraappe gaxa baggaara qoodan heezzaa gidiyaa guutta naati ayssi ogiyaa xaphon banttarkka hemettiyoonaa?

Dumma dumma moorettida silkkiyaa giigissiyoo keettaa giddon moorettidagaa gidin qassi ooratta silkkiyaa be'iyoo wode miishshaa oyqqiyaakko shamma shamma giises nuna!

Issi macca naatu leemisuwaan woykko qottan oosettida meran zo'o gidida xeessanikka qassi danccuwaa qachcha wottida ashangulutiyaa de'iyaara nuusi xeelliyoo wode beettawus.

Tungga ambban de'iyanne keehippe zammaanida ogiyan keexettida iskkay layte hooteelee be'iyo wode keehippe maalaalees. Ha hooteelee xeelliyode lo"iyaba gidikkonne miishshan asaa qaxxarees.

Laa xooso waano! Haga mala malaaliya ubba qassikka be'in be'a be'a giya dumma dumma qalamettun tiyettidda keettay keehippe daro lo'ees. Ha keettaykka de'annawu maades.

Qoodan heezzaa gididi naa"u macca asati guye baggaara eqqin issi attuma bitanee qassi etappe sintta baggaara uttidagee ayba milatiyaa qamisiyaa maayidee?

Nuson maallado guura qan"iyaa mi simmidi ayfe tukkiyaa shaa'idoogaa penttissidi uyiyoo wodiyan he tukkiyaa uyida asay ba oosuwaa keehippe minnidi oottana mala maaddiyoogee keehippe lo'es.

Keehippe gita shuchcha keettappe sintta bagan de'iya asay gelannawunne kiyanawu maadiya geliyossay aybbippe meretti? Ha geliyossay asaa naata aybbawu hagaazi?

Keehippe ciishshati dari uttido sohuwan sa'anikka laalettido giishshawu asay bolla baggaara de'iyaa tana geluutee yaagiyaa xifatiyaa be'idi ubba asaykka dagammiis!

Daro wode issi kawo keettan oottiya asay woni aappunaba qoppii? Hehaadan eti metootidinne qoppidi biittawu koshshiyaba giigissennaakko ooni giigissana danddayii?

Wolaytta sooddo yunburushiyaa giddon pilgettaa oottiyaa cora asati bantta pilgettaa oottidi wurssi simmidogaa daro asay eta oosuwaa siyanawu uttidaagawu odoosona.

Hagaa disttiyan kattiyo kattay otuwan kattiyo kattaappe aaxxidi kushiyaara mama gees. Hagaa disttiyanne lasttiqe oydiya haarida asa taani asa ubbaa sinttan a hayttaa saluwa pude kessana.

Gidduwaan silkkiyaa misilee de'iyo corabaa qonccisiyaa malaatatinne xifatetti de'iyaageta nuuni xeelliyoo wode amaaratto doonan xaafetto gishshawu erana gin nuusi ixxis!

Timirtte keettan gidin kawo ooso keettan banddirayi kaqettiyoo wode tan coo ufayisses. Ayissi giikoo ha oosoyi kawotettayi kunddennan diyoogaa erisses.

Ya baggaara maatayinne mittay he sohuwaa loytti wottido man"iyaara apikaadosiyaa mittaa tokkidoogee qoodan keehippe daro! hagee simmidi daro murutaa immanawu de'ees!

Nu wolaytta biittan wolaytta sunttaa xeesissiya wolaytta tohuwa kuwaassiya citay kaa'iiddi de'iyo wode tana daro lo'ees. Ubba eti gooliya gelissikko waassa aggays.

Etappe sintta baggaara haattaa tiganawu giigissi wottido sohuwan waadu miizzati maataa mi simmidaageta haattaa tigin sinttan de'iyaa buquraappe hookkidi uyiyiidi de'oosona.

Issi attuma yelaga naati bantta huuphphiyaa binaana giigissiyoo keettan huuphphiyaa giigida naati haa simmidi xeelliidi nuni giigido sohuwaa haa yiidi intteka giigite goosona!

Na'ay goomaara de'iyaa bululiyaa bishikilitteessi gidduwaan uttidi issi yelaga attuma na'ay mela sohuwaan yaanne haa biidi de'iyaagee beettiyaagaa sunttay erettena.

Ambbaa giddon xekkaara de'iyaa pooqe keettaa keexxiyo wode asay sa'aappe puxe munaqqido siminttuwaa barellaara oyqqidi kiyiyo wode xeessay duuxxanawu hanees!

La be'a be'a giya birataappe, shuchchaappenne qassi heregaappe giigida daanawunne zal'anawu maaddiya keettay beettes. Hagaa mala keettay nu toophphiyankka keexettan koshshes.

Mohaamedassi kaalliya asaassi darotoo miishshay xayi erenna. Hegaa gishshawu etti goynnanawu keexxiyo keettay likke worqqaappe kexxoba malatidi lo'iya qottaara des.

issi bitanee uttidaagee diyaagaa matan uuttay beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi giyaa giddon daro zal'e qommoti bayzzettiiddi de'oosona ha zal'iyo sohuwan beettiya zal'e miishshay aybay? Heeran shammiya asay de'iiyye baawee?

Wolaytta moottaa giddon de'iya ambbaa aysotuppe issuwa gidida bodditte ambbaa aysoy maalaaliya hanotan dicciiddi de'ees. Ha ambbay hagaappe aaruwa diccennaadan xubbiyabatikka de'oosona.

Cora payyatetta allaliyaawu go'ettiyo ambbulansettine qassi cora dumma dumma haggazza immiyaa kaamettika deosona. Ha kaanetti eqqido heeray wolaytta ambban gutaraa heeraana.

Issi wolaytta yelaga na'aay issi cugguwaa bolli pude shibidi duriddi de'ees. Ha sohuwankka cora asay de'ishin wolaytta wogaa maayuwaa maayidi issippe deosona.

Zadalloy maarara mittaa tokki eqqidaagaa xeelliyoo wode issi issi mittaa bolli keeshshee xugunni uttidagee aybaa qonccisiyaakonne nuussi erettena oonee eriyay hagaa!

Haayite wolaytta giddon de'iyaa wogaa zannaqa sohotanne bollaa xeelliyoo wode pashikki oottiyaa sohuwaa xeellite yaagiyaa erissoy de'iyaagee maata meraaninne qassi karetta mran xaafetttis.

Issi shuchchan keexettidi qassi lo'iya meran tiyettidi ubbaakka masttooteekka geli uttida keettaay qassi a yuushoykka lo'ya mittatu direttidoogee dees. He keettaykka de'a de'a gees.

Asay baalay gakkiyoo wodiyan daroto kuttuwaa shukkiyoogee erettiyaaba. Gido shin paranjja kuttuwaa shukkiyoogaappe wolaytta kuttuwaa shukiyoo wode ashoykka keehi mal'es.

Macca naati bantta som'oy karexxiyyodenne harabati som'uwan kiyiyo wode puulaa immiyaabata toyettoosona. Shin macca naati hagaa malaba tiyettiiddi naagettana koshshoosona ayssi giikko som'uwaa mooriyabatikka doosona.

Ha"i nu toophphiya biittan ubba heeranikka kawoy asa keettaa laalissidi ogiya aassiyo osuwa oottiiddi de'ees. Shin qassi issi issi asaa qohoy wozanaa menttees.

Goshanchchatti bantta gaden dumma dumma uutta puutiya issi sohuwappe hara sohuwaa laalliddi tokkiyo hiillay keehippe lo'iyaa ooso. Ha oosoy gezziya heeran oosetees.

Hagee zammaana shuchchappe oosettida issuwa issuwa bollan shibbisidoga gidishin ha keettay deiyo sohoy amara dalgga manttiyan de'iyaa bahir daare yunvrshiyaa giddon de'iyaa aysuwaa daashshatu beeroy de'iyo soho. Ha sohuwaa tani beasishin pala lo'ees.

Issi wogga shuchchaappe oosettida keettay beettiyaagaa gidishin hakeettaassi aappun xekkay de'ii? Qassi ha wogga keettaappe sa'an ushachcha baggaara aybee de'iyay?

Issi shuchchaa ciiridi oottidon ogiyan essido naa'u tohuwawa motore de'ees. Appe ya baggaara qassi dumma dumma zal'ee miishshati he sohuwan deosona.

Macca asay laaggiyoo motoriyaa de'iyaaro taw michcho diyaara be'a be'ada geehi amottaws shin he motoriyoo miishshay taw de'iyaakko shammiyaakko ayba lo'ii.

Nu biittaa toophiyaa giddon laalibela tossa shuchchay woykko hawulttiya giyoogee kare biittaappe asay yiidi zannaqanawu go'ettiyo sohoy xeelliyoode ayiba lo'ii!

Dumma dumma saqeta, kalssetanne hegaa mala suuppabata ogiyaa doonan miccidi bayzziyaageeti qassi keetta giddon bayzziyaageetuppe hiraysissoosona. Hegaassi taani daroto karen micci bayzziyaageetuppe shammiyoogaa dosays.

Taani wontta nu kareeni eqqada nuuppe ya bagga keettan diya suuqiya na'ay dooyiyo wode corabay diyagaa be'aas. Ta michchee tawu hegaappe baada sunkkuruutuwa shamma ya ane.

Shooqi de'iyaa yedan zerettidi gakkida kattay banggaa gidishin, goshshanchchay amaridaagaa cakkidi idimmi uttiis. Hagaa be'iyo wode goshshanchcha kiyada murutaa kuurada go'ettyaakko shempposhin giissees.

Ichchashshantto kifiliyaa luxiyaa naati luxiyoo maxaafaa giigissida asati xaafettibenna gishshawu asay ooni ha maxafaa xafidakkone giidi daroppe oychchiidi de'iyoogee erettees!

Issi keehippe puulatti uttuda wogga kaamiya ogiya matan murutta hanotan hara keettatuppe dummatiya keexertida keettaa be'iyoode keexxida asay waati keexxidaakko malaalisses..

Qeeri keehippe cammiyaa qassi ulo giddo harggiyaassi keehippe xaletettawu maaddiyaa loome sa'an asay shammidi uyana mala getetti uttidaagee zo"o sharaa blli de'ees!

Issi boottabaa bollan salo mera qalamiyan xaafetta utta xuufiya laa iyyo qottaa xeelliyo wode ayba lo'ees giidetii! Hanno xaafaagee yeletto!

Issi issi kataman daro biray diyo asay ba keettaa shuchchan keexxidinne lo'iya bootta mera qalamiya tiyidi loyttees. Tawukka hagaa mala keettay diyakko tana ufayssay waatanee?

Wodee zammaani beenna wode asay issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu koyikko baluqqoy woykko paray goojjiyoo gaariyaa bolli uttidi biyoo wode coo iitii!

cora issi sohuwan eqqida attumanne macca naati aybba lo'iyoonaa! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beettoosona.

Zo'o shunkkurttee qumaa mal'ettiyogaappe kareera bollawu immiyo go'ati woykko maadoti aybee aybee? Timaatimiyaa tokkiyogaappenne donuwaa zeriyogaappe daro wolqqaanne wodiya ekkiyagee awugee?

Issi yettanchchay de'iyaagee dumma dumma sohota biyoogan alamiyaa yettaa yexxiyoogan erettes. Gido shin he cenggurssan i ba godaassi yexxiyaakko ayba lo'oo.

Woosa keettan polettiyaa xinqqataa 'siraataa' polana biyaa asayi maccayi attumayi bootta kutaa gullottidi wogga ogiyaa qilxxi giidi biyaageeti ayibaa lo'iyoonaa!

Ha layitti nu allaanan de'iya goshshaa xaafo keettay keehippe lo'iyanne allaanaa dichchaasi baaso gidiya oosota oottiis. Ha oosotun wolqqi bayinna asayi maadetidoogan taani wozanappe ufayittaas.

Ha ikkissiyara wogga ba yeliddo mara ba zokkuwan asaadan ba'iya asaa eeshshay de'iyo wora do'ay aybba geetetti? Ha do'ay aybba miyaage?

Wolaytta dichchaa toho kuwaasiya citay hara wogga toophphiya citatuura annaacettiyo wode keehippe maalaalees. Ha citay issitoo issitoo qassi keehippe lefa kaassaa bessiyogan yiilloyees.

Doozay issi biittassi woykko issi heerassi puula immiya ubbakka irxxa carkkuwa saabiddi ehiya asaa natussi keehippe koshiya meretta imotta. Ha doozay keehippe koshees.

Salo meraara de'iyaa kaamee maraara eqqidaagee be'iyode ayba lo'ii. Ha kaamee giikko kaametuppe dumma ayssi giikko hinkko kaamee sanqqaa kushiyan oyqqidi gorddoossinne dooyoos shin hagee qassi bawu gorddiyaanne dooyiyaagaa.

Heeraa sarotetta naagisiyagettinne hara qassi cora asay de'iyo issi zal'iyosa de'ees. Ha heeran dumma dumma miishshaykka bayzzettiyosa gidishin ha sohuwaa ayba gaanee?

Daro miishshaa ekkidi shamettiyaa asaa wolqqaa mizenan kaamiyaan oottiyoo mashinee gooshshaa giddon zeretti gakkida gashshiyaa maarara cakkiidi de'iyaagee ayba wolqqaa oyqqidee!

Kaamee asaacaaniyoo sohuwaan kaamiyaa bolli haattaa duuqqiyoo buqurata caanidi issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu giigettiidi de'iyaageta be'iyoo wode kehippe malaales!

pala lo'iya asati ha sohuwan eqqidi lo'iyaa naata tookki uttidosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Hagee darotoo miichchiyaa makkisuwaa televizhinyaan oottiyyaa a sunttayikka mantta mashasha asffaa getettiyaa bitanee hayqqosappe hachchi naa"u layttaa qoodiidi de'iyogee azanttees!

Kaamiya ogiya bollan kaqettidda banddiray puulatetta ubba qassikka asaa issipetetta yootiya biitta banddira. Qassikka guuta kaame buquranne asaa caaniddi go'ees.

Issi xoqqa deriya miyyiyan naa"u saritto keettayi keexettidaagee beettees. Ha keettatu heeran uuttay, mittayinne maatay hara qassi dumma meretati beettoosona.

Orttodookise ammanuwan ximqqataa baalay gakkiyoo wodiyan qeesee wogga masqqaliyaa oyqqidi he sohuwaa shiiqida asaa anjjiyoogaa be'iyaa wode keehi lo'es .

Sakkida harggiyaappe pattiyaa cuwaa malatiyaabaara diyaa michchiyaa pultto haattayi ayiba malaales giideti! Ha haattan meecetti baanawu keehi haaho sohuwaappekka asayi yes.

Qumaa miyoo keettaan kare baggaara uttida qoodan keehi daro gidida asaay ubbay qumaa mi simmidi tukkiyaa uyana giidi salppiyaan uttiis!

Daro wode wogga shuchcha keettaa keexxiyo wode simminttuwa haattaa ushshanaw xoqqatettay gattenna gishawu hagaa tuubbuwa yaagiyo buqura go'ettidi ushshiyogee lo'iyaaba.

Maayiyo hiitta maayoy giyan de'iyaageenne qassikka bayyzziyaanne shammiya asay beettes. Ha hiitta maayoy orddene ho'iyaagaa gidiyoogaa sa'an micetti uttidikka erisses.

kuwaassiyo kaa'iyo dembbaa boli beetiya keettay keehi lo'ees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Beni wode issi mittaa qanxxanawu adussa wodiyanne wolqqaa ekkiyogaappe zammaana hiillay shemppissiis. Ha maashiinee adussa mittaa xeeran kiyidi mittaa qanxxanawukka maaddees.

Booraa kaciyaappenne woyshshaappe merettida yettaa miishshay Bette's. Hagaa mala miishshay hashshu xayes ayssi giikko ha'i lo'iyaanne mishshay ambbaanne allaanaa yiidi gishshawu.

Issi yelaga na'ay keehippe daro gidida koskkiyan bayizziyo buqurata shammidi kushiyan sugiyo gaariyan sugidi biiddi diyagaappe ya baggan diya kaame ayiba lo'i!

uuttay laa keettaa ayba loyttidee! Pa yeemoyees! Qassi a matan issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona .

Haattaa giddon de'iya keehippe iita do'atuppe issoy hawulaashuwa. Hawulaashoy haatta giddon de'iyaba gidikkonna haattaappe gaxan phuuphullidi ba maraa gaxan qoxees.

Kattaa mi simmidi woykko kookkaa asa bayo shemppuwaassi uttosan dumma dumma ba dosiyo ushshaa uyees. Taani qassi awanikka demmo wode ubban "mirindaa" giyoogaa uyays.

Orttodookise ammanuwaa maaraadan eti layttanlayttan bonchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan ubbay issippe shiiqettidi ubbaykka bootta maayuwaa maayidi bantta baalaa bonchchiyoode ayba lo'es giidetii

Wolaytta wogaa qonccisiyaa wogaa maayuwaa woykko duguzaara de'iyaa kootiyaa maayida qoodan sintta baggaara naa"aa gidiyaa asati naa"ayikka bantta ayfiyaan manaatsiriyaa wottidosona.

Co"u giida mittayi maatayi kumidosan barkka eqqida bootta shuraabiyaaranne karetta suriyaa maayyida yelaga attuma na"aa. Ba kushiyankka ayibakkonne oyiqqi uttis.

Ha"i wodiya macca naati ubba wodee immi aggidoogaara beni macca naatuppekka aadhdhidi awaaqetoosona. Ubba wodiyan wodiyan yiidaba tiyettidi bantta sinttaa phoolissoosona.

Cora cima macca asay goynniyo sohuwan biidi baggay kushiya denttin harabati qassi doonaa dooyidi goynniiddi beettoosona. Asay awudekka bootta naxalaaa goynniyo sohuwan gidin yeeho keettaa maayidi best.

Issi keehippe daro buquray de'iyo sohuwan dumma dumma qommo kaametti issippe eqqiddosonna. Qassikka dumma dumma koorinttiya poo'oy eexxiddi heera poo'isees.

Issi meraara bulla gidida hariyaa bolli asay keehippe deexxiyaa jarkkaaniyaa caanidi haattaa shaafaa epiidi i bollan duuqqiidi de'iyaa guutta naati beettees.

Issi buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettaayo kare baggaara daro zaytiyaa oyqqida wogga adil'e ciishsh meraara de'iyaa jarkkaaniyaan de'iyaa zaytee bayzziyo wode woysu biraa ekkii?

Kaame hemettanawu go'iya lambba duuqqiya kaame keehippe ali'o marccuwan shamettiya qassikka puula zamaana kaame qommo. Ha kaamiya eesoykka keehippe malaales.

Keehippe cora asay giyan oyqiddo boorati ayba orddiddonaa! Cora asaa gidoppe ha sinttan baggaara de'iya cima bitanne nammissettenaan agenna, booratikka!

Issi bootta sharay hiixettido sohuwan dumma dummabati miccettidaageetuppe issoy woyniyaa. Woyniyaa be'iyo wode ayfiyaappe aaruwaa meray yeemoyiyagaa gidiyo gaasuwawu miin gidennan xeellin mal''ees.

pala lo'iya qeeri naati issippe ogiyaara yiidi beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Xommpiyaa attiya shubuwaa yafaray maarara suchchappe oosettida sa'an tokkettidi de'ees. Ha xommpiyaa aattiyaa yafaara toophphiyan giigisiya oone? Darotto appe denddiyaa danuwaa waattidi teqqane?

Asay daroto keettaa keexxiiddi go'ettiyo mismaaree aappun paydo mismaaree? Mismaariyaa medhdhiya woykko murutissiyaa paabirkkati Toophphiyaa heeran awa awa ambbatun de'iyonaa?

Beni wolaytta biittaa asay hara biittaa asaara olettidi xoonidoogee hanno gakkanaw asaa sinttan he wode wolaytti oottidobaa haasayiyoode keehippe lo'es.

Asay daro wode ubba aayotinne michchoti kattaa kattanawu birata disttiya ayssi dooriyonaa? Harabay qassi kaquwara diya distte eta aybawu maaddii?

Issi gawara meray de'iyoo a xifateekka qassi "reddit" yaagettiyaa paranjjatto qaalaara de'iyaagee nu doonan asaassi birshshana xayikko issi asinne eriyaabi baawa!

Nu son masqqalay gakkiyoo wodiyan asay son kutto woxiyaa kattidoogaa maanaappe koyrro sawo xalaynne keehippe kalissiichche. Hegaa bolla muussaa guujiyoode ayba mal'es geedetii.

Mittatu qooday guuxxi guuxxidi biyoode carkkuwaa zuubbarssaykka qassi dari daridi biyogaa be'iyo wode "koyrottidi daro mittaa tokkorkkoniishsha" giisees. Puutiya tossay tana ufayssees.

Sikkimida kare medossay geessiyo woray xiphphi giidaagee beettes. Appe sintta baggaara cora asati qophiya huuphiyan wottidaageeti birataa zemppidi eqqidi haa xeelloosona.

Issi na'iyaa ba kushiyan tukkiyaa siiniyan tigada issi samppa giddon sukariyane sukariyaa kashiyo moqiyaa ekkada yauda deawusu. Ha na'iyaa maayido maayoy awa asa maayo?

Heezzu macca asati karaabiyaa tookkidi baqqiyoode ha mra asay eta yuushuwan qassi bootta maayuwaa maayidi uttidaageete be'iyoo wode keehi lo'oosona.

"Ambaasador park" yaagiya xifatiya beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi aaho keettaa giddon dumma dumma meraara de'iya magalashota duge zaaridi kaqqidoogaa shammanawu yiya asay be'iyoode puulatti uttidaageeti xeelliyoodekka lo'oosona.

Heeraa carkkuwa laamiya teqqanawu ubba asay maadettidi mittaa tokkanawu koshshees. Ha mittaa tokkiyogaa xalaala gidennan naagidi dichchiyogee ubba asaappe naagettiyaba.

Karetta yetta siyiyoode silkkiyappe yetta ehiidi hayttan hara woykko matan de'iya asaa sissenna wode ehiido zamaana buqura. Ha buquran yetta siyiyoode keehippe alaxxisees.

Issi aaway guye baggaara eqqin qassi naa"u macca asati miyiyaan miyiyaan eqqidaagetu miyiyaan oyddaa gidiyaageti maarara sa'an eqqidaageti bootta maayuwaara beettoosona.

Nu biittan asayi ubbato kattidi miyoo timatimiyaa yaagiyoo teera ayipe qumawu maadoyi ayibee? Ha ayipee giyan issi kiloyi aappun bira ekkii?

issi keehi lo'iya na'iya eqqidaarippe guye bagaara keettay beetees. qassi akka keehi lo'iya maayuwaa maayada asaakko xeelaydda hagan taassi beetawus.

Nu biittaa poliseti woykko heeraa seeraa naagissiyaa asati issi issi shaara asata shiishidi he asata waatidi hagaazanaakko baaso hagaazaa immidoogee lo'oba

Issi bazzottiya heeran wogga kaamiya ogiyan issi yelaga lee'e adussa na'ay ba kiisiyan kushiya yeggidi ba ayifiyankka manaxiriya wottidi eqqido sohoy keehippe lo'ees.

Woosa keettan giigida ayyaanama shiiquwaa qaalaa siyanawu shiiqida cora asayi sa"an cogochchi uttidi woppu viida wozanan siiddi doosona. Ha beettiyaa ubbayikka maccaageeta.

Dumma dumma wogaa katta getettiyaa boyyee, boynay, shukaree, donoy ka'idi qumaa miyoo masopiyaabolli uttidagaa xeelliyoo wode giddo baggan de'iyaa usttaara ma ma ges!

Issi guutta na'ay ba huuphiya guyye guuttaa daddada guyyen qassi yedda aggaasu ha dadettaa ayba giidi xeegiyo? Qassi ha na'iya maayido maayoy ay malatii?

issi shuchcha keettaa leewi riisorttiya be'iyoode lo'iyaagaa matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo keettati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Korinttiyaa wolqqaa aattiyaa meraara bootta gidida buqurata shammiyoo keettay de'iyaagee asay shammanawu koyikko yiidi he sohuwaappe aybanekka waayettenan shammana danddayees!

Issi awu sinttan kacce de'iyo wora medosappe issuwaa gidida doay meray morettidoge sinttawu simmidi eqqiis. Appekka giuye baggara woray de'ees.

Uttanawu lo"eesinne qassi daroppe adussa gididaagee ushshaa uyiyoo keettan de'iyaagaa bolli darotoo asay uttanawu koyenna! ayssi giikko uttin kaqqiyoo gishshawu!

Issi maahee genessiyoo oyqqanaw eqqidi xeeliiddi de'iyaagee bawnne ayba yashshii. He maahee genessiyoo gooddidi oyqqiyaakonne aggiyaakkone be'anaw keehippe amottas .

dangguzaa wottidi daro heeratun yeemoyiyaa sohuwa biida naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kasanchchaa misilyaa ba baajjajiyan kaqqida na'ay ha simmidi xeelidi de'ees. Appe ya baggaara booray qassi pude eqqida qooqqay, qarxxappe oosettida dirssaykka de'ees.

Booraa goyyiyogaappe hayqqi aggiyogaa dooriya issi issi azalla attuma asaa be'iyo wode iita yiilloyees. Biittaa goyyiyo oosoy tana iita lo"ees.

Toho kuwaassiya kaassan erettida salo gufantton kaassa eran gakkiya asi bayinna Neymaar giyo kaassanchchay beettees. Ha kaassanchchay asaa balibakkiyogaaninne keehippe lo'iya hoolliya payidissiyogan erettees.

Wogga loomiyaa bayzziyoogaa he sohuwan doorii dooridi maaraara wottidoogee shamanaw biidi he loomiyaa be'iyoo wodoyan haraakka gujjada shamma shamma ges.

Toophphiya huuphphe man'e Tungga ambbay ha'i wodiyan kare biittatuppe guuxxenna hanotan dichchaanne lamettaa oosoy oosettiidi de'ees. Ha qommoora diya malaataykka Tungga ambbaa kanttibaa xifate keettagee daro lo'ees.

Iissi bitanee bootta maayuwa maayidi cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshaa bolli haasayiiddi beettes. Qassikka I wolaytta doonaa oduwa makkisuwa wodiyan haasayiiddi beettes.

Asay beni wode kattaa gaacciiddi bantta son woxaa shuchchaa medhdhidi gaaccoosona. He shuchchan gaacco kattaakka qassi munaqqidi dumma dummabaa kattoosona.

Awa afee wulliidi de'iyaagee adil'e ciishsha meraa milatiyaagaa xeelliyoo wode issi miittaa bonccuwaa milatiyaagee de'iyaagee be'iyaa asaa ubbaa keehippe malaales!

Beni wolaytta wogan muuzziqa oottidi go'ettiyo miishshappe issoy kamba gidishin ha muuzzuqqa miishsha asay xoossawu yeexiyagekka alamiyawu yexiyagekka go'eettees. Tana hagee keehin ufaysena.

Issi issi wode eraadoone woykko televizhiiniyan yelaga naati shoobetti yiidi issi daraphphan uttidi haasayiyode taani darbba tamaarays. Etakka xeelliyode coo ufayssees.

Nu biittee itoophphee kawo getettiyaa dottoriyaa ahimeda aabi ba sinttan de'iyaa issi luzu giida pomppaan ba sinttan uttida dere asaayoo kiitaa aattees!

Zammaana shuchchappe giigida keettassi oyddu xoqqa issuwaa issuwaa bolli shiihiido keettay de'ees. Hagaamala cora hagaazza immees. A bollan haattaa oyqqiya oroottoykka de'ees.

Asayi omarssi omarssi shemppiiddi allaxxiyoo sohoyinne miyiyoo uyiyoo sohoyi hagaada dumma dumma xomppetun puulattidinne cilccilidi beettiyoogee keehippe lo''iyaaba. Hara asaakka upayisses.

Aybiira dom"ettaakonne kaamiyaayo sintta baggay moorettidaba milatiyoo kaamee meraara bootta gidikonne qohettido gishshawu xeelliyoo wode hegadan lo"iyaaba maltukku nuna ubba!

Issi geesaara adussa arssa na'iya ba huuphiya duge zaara yedada karetta suriyanne shuraabiya maayada xoqqa caammaa wottada dunguzaa kootiya maayidaara keehippe lo'awusu.

Oroottuwaa geetettiya buquraa asay aybanawu aybanawu go'ettii? Toophphiyaa biittan oroottuwaa medhdhiya woykko murutissiyaa paabirkkay woykko inddustiree awa awa heeran de"ii?

Keehippe diccidda ambban asay puulatettawu go'ettiyo wolaytta woykko maata keetta malatiya ali'o keettay keexettis. Ha keetta matan daro maatatti de'osonna.

Kataman isppalttiyara biya dumma dumma qommo kaameta be'iyo wode qeeri kaamiya tana iita lo'awusu. Taani tawu oosuwa baanawu i maliyo shammanawu daro koshshay dees.

Beni taani tammanne naa"antta kifiliyan tamaaraydda diyo wode issi ta laggiya ishay sooddo yumbberesttiyan diyaba tawu odees. Taanikka gakka be'ada ubba lo'iyasan pootuwa denddiyogaa iita dosays.

Apikaadosiyaa maanawu biron dicci gakkin maana giidi he zerettay tokettido biron dicciyoosappe ekkanawu biida attuma naati puutiyaa miyiyaan eqqidaageti beettoosona!

Issi kaamee hara kaamiyaappe dumma hanotan meretti uttis. He kaamiyaassi meraykka qassi adil'e ciishsha malatiyaagaa xeelliyoo wode keehi malaales .

Daro woraqatati issi sohuwaan xaafetti uttidaageti beettiyo wode eta garssan issi xifateenne beettena gishshawu asa ubbay hagaa oonee xaafiday giidi yiillotees!

Nu biittee itoophphee kawotettaa giddon luxettaa macaraa wurssidi xaaxi waaxi oyqqiyaa luxetta moconaa odiyaa erissoy xaafetti uttidagee nuusi hagan beettees.

Issi keehin puulatidi uttida keettay heregappe oosettidi phoolidi de'ees. So giddoy co gada xeeliyode asay xomosiyo keettaa milattees. Keehin lo'ees.

Nu Wolaytta biittan keehi erettida wolaytta taarikiya giddon qoodettiyabatuppe issoy keehi xoqqanne irxxa gidida daamoota deriya. Ha daamoota dere oonanne de'a de'a giissees.

Bantta luxetta wurssiddi lo'o cachcha ehiiddi anjjettiya luxanchchatti maayiddo karetta maayiy aybba geetetti? Ha maayoy awudde awudde maayiyo maayo qommo?

Dumma dumma mitta puutiya asay jarkkaniya qanxxidooga gidon asay aybbawu yeggidde? Ha qanxxiddo jarkkanne mitta puutiya aybbawu aybbawu maadiya buqure?

Santtay keehippe ka'idi gaden uttidagaa issi attuma bitanee santtaa gido gelidi moorettidagaa gidoppe qori qori kessiidi de'iyoogee be'iyaa asa ubbawu beettees!

Ha"i daro asay manddarawu go"ettiyobatuppe issuwa gidida motoree yelagatussi daro go"aa immiiddi de'ees. Ha motoriya kaysuwappe naaganaagee ha"i wodiyan toora xeera.

Tamaare naati bantta timirttiyaa wurssidi issippe shiiqidi pootuwaa denddiyaageeti ayiba lo'iyoonaa! Eta giddon eta taamariissida asttamaare diyaageekka keehi ufayitti uttis.

Naa'u sayniyaa bollan qolettida miyo shaashshay beettemiyaagaa gidishin ikka aybaa shayoogee? Qassi appe miyye baggan uttida daaboy ay kattaa ayfiyafe giigide?

Nu heeran asay issi issi sahoy sakkikko suuqiyappe wolanddiya oyssaa shammidi ehidi kattidi mees. Tana ha oyssaassi diya peenoy lo'o lo'ees gaadii?

Dumma dumma misiliyaa medhdhanawu maadiyaa miishshati deosona. Hegettikka laphphisiyaa woykko compasiya woykko irsaasiyaa gidanawu danddayees. Harabay qassi mesimere woykko yafaranawu maadiyaa miishshaykka de'ees.

Deeshshaanne dorssaa heemmiyogee ganddaa asaa duussawu zokko meqetta. Ha guutta so meheta haarenna asi guuttan daruwan wogga meheta sooppe goochchiyogaa aggenna.

Issi qeeri horophphile malatiyaara bolaara paalada sa'an de'iyaabaa mulebaakka pootuwaa denttiyoogaa be'iyoo wodiyan hegaa be'iyoode tana ayba malaales giidetii ?

Hagee kase nu biittee itoophpheessi sima kawo getettidi daro layttaa hagaazzida amaara dalgga manttiyaa asa getettiyaa a sunttaykka mantta mokoniina demeqa getettees!

Biittaa kawuwaa dorrotiyaa ahimeda aabiranne qassi adisaaba ambbaa gadaweera issippe uttida eta siyanawu eta sinttan uttida dere asaassi kiitaa aattidi de'oosona.

Karetta maayuwa maayida issi bitanee banggaa carshshaassi ufayttiiddi bari naa"u kushiya miccidi malaalan shooqaa xeellees. Ha banggaappe guyyessan boota badalay beettes.

Beni nu heeran asay hariya caanidi haaho biitti biidi zal"iyo zal"ee ha"i asaa gidiyakko mule zal"enna. He wode eta minotettay malaalissees gooppa.

hare gaaree haattaa caanidi beetiyaagaa matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommobati beetoosona. ha sohoy ayba lo'ii?

Cara asati issi bollaa minttettiyo sohuwaani bantta naa'u kushshiyaa xoqqu oottidi 'issipportiyaa' oottiyagetta be'iyodde taana maalalles. Gidoppe attin eti ubbaykka kundana hanoosona.

Goshshanchchati bantta goshsha wode gakkiyoo wodiyan issi issi deriyankka yafaraa medhdhidoogan zeroosona shin he yafaran kattay mokkanaba taw malatenna .

Naa'u attuma naatinne issi macca na'iyaa heezzay issippe pootuwaa denddidosona. Gido shin habagaara de'iyaa attuma na'ay etappe geesaa guuxxiyaaba malates.

Damoota deree dumma dumma mittayinne maatay kammido xoqqu giidi xeellanawu lo'iya heera Shin Hagee asay daanawu giigaa darenna ayssi giikko keehin xoqqu giidi gishawu jeexxanawunne hemettanawu injjetenna.

Issi issi hoteeletun asay ashuwaa mi makkidi ushshaa uyes shin issi issi asay qassi mela uluwan uyiyoogee eta keehi daro qohuwaw gattes

Ka'ida muuzzee bayizettanawu kaameenne asay hemettiyo ogiya gaxaan de'iyagee beettees. Ha muuzzee asaassi daro go'aa immiyogaaninne asaa koshaappenne namisaappe naagiyogan erettoosona.

Wolaytta dichcha citay hara citaara toho kuwasiyaa dembban kuwasiya bululisidi deiyoge beettees. Hagee dichcha citay ba giddon kayso asay kumi utto gishshawu diccenan ixxiis.

Wolayitta giddon diyaa daro asayi layittaa giddon xomoosiyoo sohayi ayiba sohaa geteettii? Ha saatiyan ha sohaa xomoosidi simmiiddi diya asayi soyisee

kuttoy phuuphphuliya phuuphphulidi maraa kirishiyan yelees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Amarida asay zo'o karettanne adil'e ciishsha mera maayyuwa maayidi tamaa eetidi xoqqu oottidosona. Hagaadan oottiyoogee wolaytta wogaa gidishin hagaadan oottiyoogee lo'enna ayssi giikko asay issoy issuwaa xuuggana danddayes.

Biron keexettiiddi wuribeenna keetta malatiyaa bolli bollan keexettida shuchcha keettayi dumma dumma lo'iyaa misiletun puulatti uttis. Gidoppe attin ha keettayi asaba gidenna.

Ammanuwaa shiiquwaa shiiqida cora macca asayi bootta kutaa maayidaageeti ayiba lo"iyoonaa. Maaraara ubbayi issi mala kiyidi xeelliyoo wode keehippe lo"oosona.

Hagee wolaytta sodo amban deiyaa leewi uteliyaa dirssa giddon shuchchappe oosettida ogiyaa gidishin hagee leewi utele keehin lo'o gididi ha keettan ubbabaykka keehin al'ees.

Issi karetta maayuwaa kootiyaa maayidi karetta shamisiyaa maayidi qassi issi zo'anaani ekkiyaa maayuwaa maayidi ba sinttan de'iyaa pomppan hasayiidi de'iyaa bitanee oonee?

Heezzu tohuwa kaamiyappe guye de'iya dumma dumma biratan direttidda aybba aybbawua asaa naata maadi? Qassikka heezzu tohoy de'iyo kaame aybbawu maaddi?

Ayotinne macca naati awudenne issiba shammanawu giya biyo wode zambbiile oyqqennan aggi erokkona. Zambbiilee qassi eti shammidobaa aybakka a giddon yeggidi goochchanawu injjetiya kaquwara diyaba.

Taani buuddeenaa mittaa eettada uukkiyoogaappe koorinttiyaan uukkiyoogaa dosays. Ayssi giikko mittaagee to"iyoodee punni kessiyoogee cuwaykka qassi ayfiyassi iita gidiyoo gishshawu ta dosikke.

Wottanchchiya daro mitiriya woxxadda ba biittessi worqqa daaga gelissiyooge Toophphiya biittan de'iya ubba asaa qassikka woxxidda wottanchchiyokka keehippe otorssees. Ha wottanchchiyaa keehippe goobanne mino.

Wolayttato luxiyo maxafay dumma dumma doona wogaa ba gidon oyqqidda ubba qassikka doona giraameriya go'ettuwa maara yootiya maxafa. Ha maxafay koyro kifiliya luxanchchatuuga.

ajjoora soosoynne qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Issi bitanee qoodan keehi cora gidida haattara bayzettiyaa haylanddiyaa issi diran shiishidi meecci meeccidi ooratta malatissidi hegaa bayzziyoogan erettes .

Cora asay ogiyara kumidi ha simmidi yiidi de'ees. Ha asa sinttaara wolaytta woga maayida asati kaalettidi deosona. Ha ogiyasi sintta baggaara miyiyan woray de'ees.

haattaa doonan eqqida naati bantta kushiyan banddiraa oyqqi uttidosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi maacca yelaga na'iya wolaytta wogaa maayuwa maayada bari kushiyankka saatiya wottada ushachcha kushiyan biiriya oyiqqada uttidaarippe guyye baggaara diya xuufee ayiba lo'i!

Issi nu biittee Itoophphiyan erissiyaa baaburee ogiyaa kumidi hemettiyaagee beettees. Ha kaamiyaa xeelliyoode bolla baggay bootta meraara de'iyaagee giddo ginay qassi zo"o mera.

issi keettaa giddon beetiya cora asay diyaagee beetiyaagee ayba lo'iyoonaashsha! qassi etappe ya bagaara diya keettaa meraykka keehi lo'iyaagee ayba yeemoyii!

Beni wode asay so giddon wottiyoo bippiyaa giyoogee de'iyaagan asay keehi cora iqaa hegaa giddon wotti wotti go'ettiyoogaa be'iyoo wodiyan keehi malaales.

Wogga shaapaa haattayi zin'idaagaa bolla mallado biron caariddi diyaa xalqqeecaddidaage xeelliyoo wode ayiba lo'iyaakko erayi! Dumma xomppee woraa giddon xoppettidaaga malates.

Tohossa dalgga manttiyaa deretettaa asaa xaaxi waaxi oyqqiyaa eqotay biittaappe bookkin kiyaa worqqaappe layttaa giddon ishatammne hosppun miloone biraa demmoogee malalees!

Issi gooba goshshanchchay ba gadiya bookki bookki ootiya goshsha buquray aybba geetetti? Ha kessidde de'iyo aybba geetetti, qassikka ha doozay aybbawu maaddi?

Giyaa giddon cora zal"eti bayzettikkokka mati asay xeelliyo wode geeshsha gidida sohuwanne al"ikkokka muruta zal"iya shammiyogaa dosees. Ooninne hegaa ixxenna.

cora sa"aa boli keexetti uttida keettay diyaagagee beetees. a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Asay bantta puula naaganawunne qassikka aleqquwawu go'ettiyo qooriyan qachchiyo worqqay keehippe daro gatiya ekkiya ali'o worqqa. Ha worqqa gatiya siyin dagamay shaya duttiis.

Issi isssi katama geliyo wode he katamaa penggiyan daro lo'iya taarike de'iyo asaa milatiyabay eqqidaagee dees. Taani hegaa malaa qassi xeellada aggikke.

Guutta naati odidobaa oottana biiko lo'o hegee baynnan coo gadden katta giddon yaanne haa hemettiyoogee iita ayssi giikko kattaa shulettees.

Asay ba gadeeni usttawu maaddiya dumma dumma santtaa qommota tokkidi dichchees. Shin tana hara santta ubbaappekka aadhdhidi ma ma giyagee xaatta santtaa.

Sooni nuuni caananawu go"ettiyoo hariyaa mala eeshshayde'iyoo qassi a duussay muleera bazo gidido bazo hariyaa bollay xeelliyoo wode ayba lo"ees gidetii!

Puulattida keettaa puulayidabatikka doosona. Ha keettay puulattanaadan oottidabay kaqetti uttida bootta magalashuwanne bollaara koorinttee duge xomppiiddi diyagaa qassikka zammaana koroniisiyaa.

Samppay, dagudeenne soroy issi keettaa giddon daddettidi giigi wuridi shammanaw asaa kooyidi wottido sohuwaan de'iyaagee ayba lo"ees gidetii tana shamma shamma ges!

Issi yelaga bitane cora asaa sinttan eqqiddi ba kushiyan oyqqiddi yootiyo haasayanawu maadiya zamaana buquray aybbe? Ha bitane eqqiddi aybba ootiyaba milatti?

Wolaytta moottan de'iya deretu ubbaappe geesan aduqqiya daamoota deree maata mala doozata maayidi medoosatussikka geesso. Ha deree paanaa odi bessan aadhdhiis.

Kaame daro qooday de'iyo asaa ubbakka dumma dumma deexxiya buqura issi sohuwappe hara sohuwa caaniddi efiya zamaana toga miishsha. Cora kaametti issippe eqqidosonna.

Keehippe kixxidda ubba qassikka xeellinkka yashshiya haatta giddon naa'u yelaga naati haatta wadhdhidinne bantta bolla meecetossonna. Ha haattay waaruwa oosuwawu keehippe maades.

Xikkiya giyogee asay gaden zerido kattaa bul'anawu woykko harummanawu maaddiya, birataappenne mittaappe oosettiya miishsha. Issito issito donuwaaduwaa bookkanawukka xikkiya go'ettettees.

Hagee qassi ba huuohiya pirccicci joyriding tana qassi aybba iitti, ikka wolaytta dichcha kuwaasiya kaai'iya citaa ba kushiya pude dentti uttiis.

Dumma anaciyaa yaagiyaa xuufe deiyo issi po;o marccuwa minjjiyo eqqotta qonccisagee de'ees. Telegiramiyaa sinttan walahettiyogan annaciyaa shakkite qaasi daagakk xooniko ekkite yaagiyaa kiitay de'ees.

Daro bira kesissidi keexxettida keettaa asakko carkkokko menttereti laalidogee qorqoroy, biratay, shuchchay dumma dumma sohuwan laaletti uttidosona. Hagaa giddoppe mismaaree caddikko iita!

Darin heegaadan xoqqa gidenna deree de'iyaagaa matan mittati de'ishin qassi ha baggaara issi sohuwaan zin"ida haattay de'iyaagee ayba lo"ees gidetii!

qeeri na"ay uttidi mitaa tokkiidi beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Soni kaattidi injeraara maanawu maaddiyaa woxiyaa mal"ettiyaa timaatimee gaden gooshshaa bolli toketti mokkiyaagaa issi na'iyaa gidduwaan qanxxada be'aydda de'iyaara betawus!

Ammano keettaa kalettiyaa asati ubbaykka karetta qamisiyaa maayidaageti baggay sintta baggaara uttin guye baggaara qassi eqqidaageti bantta kushiyaa sinttawu zaaridi eqqidoosona!

Nu gadeen diya dumma dumma uuttaynne qassikka haytta tukkiyan yeggiyo naatiray aguppee darobawu maaddees. Taani qa ha"i so biikko daro uuttaa tokkana cooga.

Wogga wogga cima asati ubbayi billukkuwaa maayyidi maaraara ubbayikka issisan bantta ayipiyaa wottidi xeelliddi doosona. issi keehippe lo'iyaa keettan kumidosona.

Issi macca na'iyaa bootta qamisiyaa maayada ba sinttan qassi dumma dumma qumaa kattanawu go"ettiyoo buquraa bolli injeeraara maanawu maaddiyaa woxiyaa kattawus.

Laa qooriya biray kaseegaappe ubba palatti aaxxidi miizza qachchiyo wodoro kiyana haniiyye. Hagee tumuppe qeeri mara qachchiyaakko goochchidi giyaa gattees gaada qoppays.

Hagee qooriyaan wottiyoo keehippe qassi puulaa immiyaa qooriyaa worqqaa getetti xeegettiyaagee meran adil'e ciishsha mera gidiyoo gishshawu wotida asaa oonakka loyttees!

Naa'u asatti macanne atuma gididaagetti issi mala maayuwa maayiddi issippe eqiddi laa aybba lo'iyoona. Ha asattu puulay be'a ubba malaales.

Issi asa kushiyaa bollan meray adil''e ciishsha malatiyaa alleeqoy de'ees. Ha alleequwa akeeki xeelliyo wode puulatettay baynna gishshawu hagaa malay coo imettiyaakkokka ekkikke.

Issi kaafee zo'uwaakko baqqiya meraa tiyettidi puulatti uttiis. Ha kaafiyaa be'iyo wode woppu giidanne irxxiya carkkoy carkkiyaabaa malatiyoo gishshawu palaha wodiyaa yaan aattiyaakko ufayssees.

Ooso keettan gidin basso issi lo'yaa oydee de'iyaagaa gidishin ha oydiyaassinne xaraphpheezzaassi de'iya qottay ay male? Ha xarapheezzaassi de'iya kiisee aappunee?

Wolaytta asay olawunne shankkawu go'ettiyo cora tooraa qommoti de"oosona. Maccaamiyaa, bodaa, xinqqaa, Koyshaa geetettiyageeti erettida Wolaytta tooraa qommotu giddoppe amaridaageeta.

Abaayaa giyoo biittan moliyaa haattaappe kessiyaa naati go'ettiyoo qeera markkabiyaa de'iyaarrira eti biyoo wode han tan ayba yashshes giidetii .

Qoodan keehippe daro gidida kushiyaan wottiyoo worqqaa milatiyaa karetta meraara de'iyaageta issi na'iyaa ba kushiyaa bolli wottidaara coogada asaa bessayda de'awus.

Hagee po'uwaanne saruwaa attamo keettaa yaagiyaa xifatee a bolli xaafettido pidda woraqataa xeelliyoo wode salo mera gididagee kafuwaa malaataa qonccisi bessees!

Aaya issinna maraa xanttiyoogani nne yeesettiyogan gilqqida azzanssiya miizziyo oyqqada eqqaasu. Ha miizziya immiyo go'aassi zawi deenna giikko worddo gidenna.

Baala bonchchiyo wode dumma dumma so gido buquratun dumma dumma mal'iya giigidda kattaa asaa ubbara shiiqiddi miyoode pala lo'ees. Qassikka shaashsha qollido masoofe keehippe lo'ees.

Ha giddon nu biittaa gelida shitto diyaagee tiyettiyoo wodiyan keehi sawes. Hegaa be'ada tankka he shittuwaa shammiyaaba gidiyaakko tana keehi lo'es.

Toophphiyaa huuphphee kataman qaaliti heeran de'iyaa miriqay deiyo haattaa geeshshiyaa maashshiniyaa eqqotay keexettidi siviliyaanne elektromekanikaliyaa oosuwaa qonccisees. Hagaamala oosoy harggiyaa teqanawunne haattaa qaxiwatuwaa metuwaa pagalanasa.

Xaaceti danoyi polettiyoo wode elle gakkanawu ge'ettiyoo bootta mulxxa xaacetu kaamiyoo. Ha kaamiyaa salo gupantton diyaa kaametu ubbaappe eesuwan darawusu.

Nuson issi bayra macca na'iyaa de'iyaara azinaa geliyoo wodiyan nuso asay iyyo budeenaa wottiyoo masoopiyaa immidoogee ha'i ceeggidi ayba iitii?

Issi zoqqa keettay woykko wogga pooqee de'iyaagaa lanqqen kare baggaara issi kaamee eqqidaavee he sohuwaa lanqqen eqqidaagee he sohuwan ayna oottii

Puulattidanne phooliya kataman zammaana kaamiya ogee woyikko isipalttee qassikka pooqe keettati beettoosona. Ha kaamiya ogetuura dumma dumma Mera kaameti simerettoosona.

Nu biittee kawoy nu shooro biitta kawuwaara issippe uttiwttis. Gaasoykka eti naa'aykka bantta biitee giddon de'iyaa dabbotaa waati minttanee giidi zorettidosona.

Kaamee asaa ba zokkuwaan caanidi issi sohuwaappe hara sohuwaa biyoo wode ogiyaa eqqena mala lambbaa duqqiyoo sohuwaa odiyaa erissoy xoqqan kaqettiis!

Tamaare naati timirttiya tamaaranawu yiidi kifiliuan sippi gi kumi uttiyo wode asttamaariya tamaarissa tamaarissa gees. Naati kumi yiyo wode aybanne erennan wodee aadhdhees.

Ubbabaa kuntti puulayidi shuchaappe qoxxi hiigissido keettayi be"anawu bessanawu ubbakka qa daanawukka keehippe injje. Hagaa mala keetayi daro biraa wurssidi keexettes.

wolaytta soodo yunbburshshiya pengee tana ayba iittii!! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

Moottaa Seeraa naagissiyaa xaaceti maaraara uttidi tamaariiddi diya asayi keehippe daro lo"oosona. Hagaappe loyitti tamaari biidoogan bantta deriya eran haggaazoosona.

Katikallaa yaagiyo doliya doozay diyagee asay dumma dumma harggiyawu xaledaninne qassi hayitta tukkiya essiyoode tukke xaledan go'ettiyogee ayyo peenodiyagee ayiba lo'ii!

Allaanaa giddon daro sohuwan de'iya luxetta keettay qorqqoruwan keexettiiddi ciqan cadettidaagaa. Shin shuchchan keexxiyaakko luxetta keettaassi geeshshatettaa qassikka puulaa immes.

Hagee nu biittiyoo itoophphiyoo qonccisiyaa miyoonne uyiyoo katta keettaa yaagiyaagee habeshsha katta keettaa yaagiyaga matan garssa baggaara nu biittee banddiray beettees!

Issi mala maayuwaa maayida daro macca naati issi luxetta keettan uttidi luxetta wurssido gishshawu paaciyaa oottiidi de'iyaageti bantta doonan wottidoogee xinqqees!

A meray bootta gididoogee qassi macca naati bantta tohuwaan wottanawu maaddiyaa woykko go"iyaa caammay xeelliyoo wode woysu biraa ekkes giidi qoppetii?

Hagee tukkee mule ubba aybanne mal'enna giyaakkonne jabani de'iyaage tukkiyaassi de'iya eeshshaa odiyaagaa. Hagaadan ixaanaa sooni cuwayiyo wode garssay coogidi miiccees.

Daro dure asay haaho soha woykko mata sohaakka ba kaamiyan baanappe attin worin gediyan hemettenna. Taanikka qeeri kaamee diyakko ubbatoo aani baanashin waanoo sima?

Ha"i wodiya zammaanatettaara gayttidi yiiddi de'iya maashiineti asaa hashiyappe daro toohuwa kawushshidosona. Ha maashiineta shammiyo biraa siyiyo wode keehippe daganttees.

Barccumma oydde wolayttan asay uttanawu go'ettiyo dumma dumma mitta qommotuppe massiddi giigissiyo oydde. Ha oyddiya kushe hiillanchchay massiddinne moliddi giigisees.

Adil'e ciishsha mera gidida qooriyaan wottin keehippe puulaa immiyaa worqqay ha sohuwaan asay yiidi shammana mala getetti uttidaagee xeelliyoo wode lo"ees!

Dumma dumma qommo ataakilttetinne mittaa ayipetaa miyoogee daro ga'aa payyatettawu immiyoo gishshawu taani keehippe dosayis. Woyisu bira ekkikkka shammada mayis.

Beni wode so giddon go"ettiyo buqurata asay suuqiyappe guutta biran shammees. Ha"i ha so buqurati al"uwa suullidi kushiyan gatti oyttokkona.

Salo gufanttuwan cora asay eriyonne dosiyo banddiratuppe issoy amerkkaa banddiraa. Amerkkaa banddiraa giddon ishatamu xoolintteti de'oosona giyo haasayaa siyiyo wode maalaalees.

Asay issi issi wode issi biittappe hara biitti baanawu makiinay beenna biitta gidikko waayettees. Markkabee hega mala biitti manddaranawu maaddees.

Cora asay bantta kushiyaa pude denttidi caaqquwaa geliyaba malatoosona. Xoosso nuuni awu baane? Ubbay caaqqees. Issoyne oottanawu hanena ayba worddo layttan eqqidakone nuusi gelena.

Katamaa asayi banttawu maanawu giigissido keehippe lo'iyaa kattayi masoopiyaa kumi aadhdhidaagaa maanawu dosenna daro asayi des. Ubbakka buddeena daro asayi be'anaappe ges.

Paray wolayttan asay yeehuwawu yettawu ubba qassikka ufayssawu azannuwa toggiddi go'ettiyo keehippe lo'iya benikka de'iya toga mehe. Ha mehe maata mees.

Daro wogga cima attuma asayi bootaa kutaa maayyidi maaraara uttidi woosa keettaa yetta yexxiyaageti keehippe maalaaloosona. Hagaa keenaa cimidikka yexxoosona.

Goshshaa goyanawu koyikko payya kaduwaa waaxada wogga hemetaa guye geenna booratura gooshshaa dommana xayikko oosuwawu kiyana beessena. ayssi giikko wolqqaa miyoo gishshawu!

Issi issi keettan keehi al''o miishshaa ekkidi gelida iqaa be'iyoo wode he keettaa puulayidi wottidaagee xeeliyoo wode ayba lo'es giidetii

Heezzu mesqqeleetee tamaa xaphphon de'iyagaa xeelliyo wode balggo mittay waayissiyagaa qoppiyo wode nne A hokkidi punniyogaa qoppiyode aayotu de'oy mishettees.

Taabotaa yaagidi itoophphiyaa orttodokisee woossa keettaa ammaniyaa asati oyddaa gidiyaa asati bantta huuphphiyaan tookki uttidogee aybappe merettiyaakonne issi asinne eriyay baawa!

Dumma dumma qeeri naatussi maaddiyaa pitaliyaa erana mala getettidi oosettida woraqatati de'iyoo gishshawu guutta naati ba soni de'iyoo asa ubbay shammees!

Asay mehiyassi gidin asawu go'ettiyo xaliya darosan suure tokkanawu koshshes. Ha beettiya qachche xalee heeran suure beettenna gishshawu appe ekkidi laalanawu koshshes.

Wogga ogiyaara ha baggi nuuko yiyaa kaamiyaa ta ayiba lo"awusu giideti. Ta O shammiyoo birayi diyaakko hachchi wontto geennan shammana.

Naa'u asay kishettiddi kattaa caddidi liiqissiiddi beettoosona. Hagaadan naa'u woykko hegaappe cora asay arbbaabi cadhdhikko kattay essuwan liiqiyo gishshawu issippe oottana koshshes.

Dumma kattanne tukkiya bayzziyo keetta bollan de'iya wogga xuufe aybba qonccissi? Ha qumma keettan asay geliddi aybba aybba ootti go'etti?

Issi mittaa ayfiyaa barkka diccayda de'iyaara haattaa suure ushshibenna gishshawu karexxiyogaa aggada aariyaaba milatiyaaro be'idi bitanee haattaa ushshanwu biidi de'iyaage wottaa shokkees!

Mittaa qanxxanawu nne qixanawu go''iya kalttaa tuutee gadiya goyyiyo kaduwara barssi waaxiyo masetta mittaara bayzettees. Hagee shammanawu daro miishsha ekkenna.

Sa'ay qamman issi tama xomppiyan keehin puulattidi uttida heeran uttiyo oyde de'ees. Ya baggaara qassi cora yelaga naati issisan uttidi baggay eqqidosona.

Issi issi keettan asay ba so loytti puulayanawu maaddiya cora qommo ciishshati de'oosona. Qassi he ciishshati keettaa so baggan yuuyyi aadhdhidi kaqettoosona.

Kase nuso aayyiyaa keehi cora kiriyaa shama ehaada dumma dumma oydiyaaninne qassi bippiyaa bolli wottiyoobata daddiyoogaa be'iyoo wodiyan keehippe malaales.

oyddu asati beetiyaageeti issippe eqqiodaageetinne etappe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayida daro macca asati bantta kushiyaa lo"iyaa ciishshaa oyqqidi attuma asaa geeduwaa kaallidi awu biyaakonne nu erokko!

Cachcha zayee eranchchay woyshshaappenne galbbaappe medhdhiyo adussa, punettiya muuziiqa miishsha. Cachcha zayee punettiyo wode a cenggurssay siya daro asaa durssees.

Issi issi asay ba duussaa suganawu oottiyo baaxee keehippe maalaalees. Ha asati banttappe aadhdhidi bantta keettaa asaa shemppuwara gattidi tookkidosona.

Issi quruc=xuwaa bolli kaqqettida naa'u keesheti deosona. Hagaa mala quruxoy qol'uwaa huygeppe dummayanawu giigees. Ha baggaara qassi de'iyaa naa'u keeshshee dumma dumma go'a immiyaba.

Dumma dumma bullukkuwa ubba qassikka haddiyanne hara maayuwa loytti maayidda ubbay issi sohuwan uni'ettiddi eqqodosonna. Ha asattuppe issinna shaashshiya qaccaassu.

Issi issibata shenehoo giidi oottiyogee heeraa doonaa bollan gita qohuwa gattees. Heeran de'iyabatanne birshshettay de'iyogeeta maaraa naagidi sunttaa immana koshsheesippe attin saynisiya sunttan xeesana koshshenna.

Yelaga aawaaraanne yelaga aayeera bantta yiiraa na'aa idimmidi eqqidaageeta. Eti heezzayikka issi mala maayyuwaa maayidi keehippe daruwaa puulaatti giigi uttidosona.

issi eqqida na"aa be'iyoode tana keehi lo'ees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Shaatiyaa dumma dumma woga qumay ka'i uttidaagee xeelliyoo wode be'ida asa ubba ma ma giyoo gishshawu he sohuwaa biidi ubba asay miidi guutta miiishshaa qanxxees!

dumma dumma mittaa ayfeta maaridogeta woykko miizzaappe yeessido maattaa pabirkkaa epiidi goozzidoogaa guye ehiidi asay uyanawu dooridi ekkana mala bessiidi de'oosona.